Munhukadzi akapfeka zvichena zvese akamira panoratidza kuti pakashongedzwa. Kumashure kwake akabata bhegi rine rudzi ruchena.

Pane murume wechidiki agara pamusoro paigwa anokuratidza pane zvaarikutarisa zvirikumunakidza zvaarikuona. Kumashure kune rwizi rwokueerera mvura zvichiratidza kuti pane vanhu varikuita zvekuredza.

Vhuranda rinoratidza kuti nderepahofisi kana kuti pamba panogara vanhu rinoratidza kuti pane musuwo uripo wakaiswa zvekudzivirira mbavha kupinda atinoti masikirini kana kuti mabhagirabhaa pachirungu nemafafitera acho mahwindo akaitwa zvimwe chete.

Mbatya dzirikuratidza kuti dzirikushambadzwa. Bhurugwa rwerudzi rwejini riri tema, neshangu dzerudzi rwemateki nechekupfeka chinoratidza kuti ijuzi ichena rakanaka remhando yepamusoro.

Timhu ye 'basket ball' yevana vechikomana vechidiki, irikuratidza kuti yakamira pamberi penhandare yavo yavanotambira uye paneukuru wavo anovadzidzisa kochi.

Shangu yechikadzi yerudzi rwesanduru ineruvara rwebhuru inoratidza kuti inopfekwa munguva yekupisanokuti Haina kuvharika pesepese pane pamwe pakashama panopinza mhepo.

Shangu yemunhukadzi inoratidza kuti ine ruvara rweyero yakarukirwa zvinenge zvinopenyerera pamusoro payo. Pakarukwa kunge godha paruvara rweyero ipapo.

Mabhuku emhando dzakasiyana siyana nezvimwe zvinoshandiswa mumahofisi kana muzvikoro zviri kushambidzwa zvichiratidzwa zviri muchitoro kuti vanhu vanoda kutenga vauye vachitenga.